Abantwana abancane basesikolweni sabo enursery, bahlezi phansi banabile ecansini .Bonke bathwele amankomitsho aveza ukubana banatha itiye.

Abantwana abancane basesikolo yemfundo yaphansi bayajabula bayadlala onkalakatha.. Nampa bayagijimisana okuveza obala ukuthi bajabulile esikolo. Bagqoke amayembe ombala owesibhakabhaka leziketi zombala ofanayo.

Abantwana abancane abasaqala ukuya eskolo esiphansi, kukhanya bafundiswa ngezilimo nampo babonakala besemasamini bakhangele izilimo ezitshiyeneyo. Phakathi kwabo kume umuntu omdala ongabe engumbalisi wabo.

Lanxa iPrimary school iyimfundo yaphansi, iqakathekile kakhulu ngoba yiyo eyenza ifoundation empilweni yomntwana. Nxa umntwana engaphazamiseka ehluleke ukubamba ezinye izifundo esePrimary kubanzima ukuthi azibambe lanxa eseseSecondary.

Ezikolweni ezinengi kulezinsuku kusukela kuPrimary abafundi sebefundiswa ukulima eskolo. Izikolo ezinengi ziyabe zilezilimo ezigoqela imbhida, amatamatisi loba ama onion okudliwa ngabafundi.

Kwezinye izikolo ikakhulukazi lezi ezisemaphandleni uhulumende wafaka uhlelo lokuthi abantwana bathole ukudla, ukwenzela laba abahamba imango emide kanye lalaba abavela emulini ezingenelisiyo ukuthenga ukudla. Abantwana bathwele ukudla omunye unatha amanzi.

Eskolweni semfundo yaphansi kufanekiswe umntwana oyintombazana ohlezi estulweni esfuqwayo, phansi kulotshani obuluhlaza tshoko lumfanekiso ofakiweyo uveza ukuba abantwana abakhubazekileyo kumele baphiwe amathuba labo okuya esikolweni

Zinengi zinto ezitshiyeneyo ezifundwa ngabafundi ezikolweni eziphansi ezeprimary. Bayafundiswa ngababalisi njalo ukwenelisa ukubala izikhathi lokusebenzisa iwatch ingakho ke kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana bayesikolo ngoba bafunda okunengi.

amagumbi okufundela emfundweni yaphansi izindlulezi kukhanya zisanda kwakhiwa ngoba ziveza ukuba zintsha njalo zakhiwe ngobunono obuphezulu zipendiwe ngombala omhlophe eceleni phezulu zapendwa ngokubomvu

Emakilinika loba ezibhedlela ezinengi, omongikazi labodokotela baphiwa amatafula abasebenzela kiwo bebhala loba bekhuluma lezigulane. Bathola njalo izitulo zokuthi behlale ngesikhathi besebenza. Besebesiba lamabhuku abawasebenzisayo ekubhaleni lokhu abakutholayo.

Abafundi bahlezi egumbini lokufundela imfundo yaphansi , bonke bathwele ingwalo zokubala oyedwa wabo ume phakathi uyabala beseku siba lo mbalisi omileyo eceleni kwalo imfundo ogqoke ibhatshi elimhlophe.

Ikhabothi lapho okugcinelwa khona amabhuku emfundweni yaphansi likhabothi ilamabhuku atshiyeneyo. Amanye alawamabhuku ngawokubala. Kuthi amanye alawamabhuku ngawokubhala.

Umduli wendlu yokufundela ezingeni eliphansi. Lindlu yokufundela ikhanya usesikolweni. Esingekho edolobheni. Esisemaphandleni. Ukwakhiwa kwaso akwandanga kakhulu kulezo ezisemadolobheni.

Amaphepha amabili elinye litshengisa imihlobo yembala ekhona. Elinye njalo litshengisa indlu kanye lenyoni. Imhlobo yembala kulobomvu, kube lolithanga oyosibhakabhaka kube loluhlaza. Konke kukhanya kubhalwe ngumntwana owePrimary.

Sebephumile abafundi esikolo sebelubhekise ekhaya amantombazana ehamba ndawonye labafana, babonakala bediniwe njengabantu akade befunda kodwa nxa ukhangela njalo kukhanya ingxoxo iyatsha bajabulile.

Ikilasi yabantwana basePhurayimari enhle kakhulu. Kukhanya iyakhiwe kulezi insuku ngoba izinga lakhona liphezulu. Kuyajabulisa ukubona amakilasi amahle kangaka, alathayili afakwe lamasilingi konke lamawindi njalo apendiwe.

Indlu yokufundela emfundweni yaphansi yindlu eyakhiwe ngezitina zombala obomvu yasipendwa ngombala omhlophe kwezinye indawo isivalo saleyindlu simhlophe laso

Izivimbo ziyasebenza kakhulu nxa abantwana befunda ikakhulu ePhurayimari. Kwezinye izikhathi basebenzisa nxa befunda iMaths basebenzisa zona ukubala, njalo bayazisebenzisa futhi nxa bedlala phandle bedlala imidlalo etshiyeneyo efana labosiqobhingo kanye lomajikelana.

Abantwana besikolo ezingeni laphansi okwaziwa ngokuthi kuse primary basanda kuphuma esikolo bangaphandle kwegedi bagqoke amayembe awombala oyisibhakabhaka bathwele lezikhwama zesikolo.

Amagumbi okufundela imfundo ephansi. Lamagumbi abukeka esanda kwakhiwa ngenxa yobutsha bawo kanye lobuhle bawo. Nxa uwakhangele aveza ukuba asendaweni esedolobheni.

Kusesikolo abantwana bahlezi phandle kweclassroom. Bahlezi ngaphansi kweshade. Ilanga liyatshisa kukhanya nanku kulomthunzi . Indawo yangkhona ikhanya ihlanzekile ngoba akukhanyi ngitsho ingcekeza egcekeni. Kukhanya kuyindawo esedolobheni.

Abantwana besikolo bemfundweni yaphansi sebetshayisile esikolo sebegijimela emakhaya. Abanye bagqoke amayunifomu ombala wesibhakabhaka abanye njalo bagqoke impahla ezitshiyeneyo. Abanye bayadlala eceleni abanye bayagijima kukhanya bajabulile onkalakatha ukuthi sebesiya ngekhaya.

Kuyajabulisa ukubona ukuthi abantwana abakhubazekileyo labo bayathola amathuba afana lawabanye ukuthi bayeskolweni. Lokhu kuhle kakhulu ngoba kwenzukuthi bangabandlululwa lokuthi baphiwe ithuba lokufunda labo ukwenzela ukuthi benelise ukutshintsha impilo zabo.

Minengi imidlalo etholakala ezikolweni. Yona inceda kakhulu ekuthini abafundi imizimba yabo ihlale ivukile ifit. Imidlalo leyi igoqela ibasketball, inetball, ifootball leminye etshiyeneyo.

Kumnandi kakhulu ukuvukusiy’ esikolo usiyafunda labanye. Ngize ngikhumbule ngensuku zami lami ngisemncane ngisiyesikolo. Bengijabula kakhulu nxa ngisiya ngoba ngizabona abangane bami kanye labotitsha bami ebe ngibathanda kakhulu.

Ezikolweni ezinengi ezesecondary abantwana abafundayo abagoqela bonke amankazana labafana bayafundiswa ukupheka lokhu kuyabancedisa kakhulu empilweni zabo nxa sebengakibo ukuthi benelise ukuziphekela bengafi ngendlala ukudla kukhona.

Nxa besesikolo abantwana bafunda ngemsebenzi yezandla etshiyeneyo abangayenza nxa sebekhulile ukuze benelise ukuziphilisa eminye yaleyi igoqela ukubaza, ukwakha, ukuwelida, ukuthunga, ukupheka kanye lokweluka.

Izikolo ezinengi ziyazama kakhulu ukuthi zizithuthukise zibise ingqubelaphambili. Kulezinsuku uyathola ukuthi kwezinye izikolo sokufakwa amathayilizi, kwezinye izikolo kufakwa njalo amasilingi, njalo kwezinye sekule intanethi. Lokhu kuhle kakhulu ngoba kuyahuga abafundi njalo bazizwa bejabulela ukufunda.

Izikolo ezinengi i-Secondary lase Primary ziyaqubeka ngokuzama ukuzithuthukisa zisakha izindlu zokufundela ukwenzela ukuba abafundi bakwane abanye bengazitholi bengasakwani ngoba izindlu zingeneli.

Abafundi bemfundo yaphezulu bagqoke izikipa ezilombala lamabhulugwa ofanayo ,kanye lababalisi ababalisi bona bagqoke impahla zombala otshiyeneyo .

Abantu kumele badle ukudla okuyakha umzimba. Lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba kwenza umzimba uwenelise ukulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo engabangelwa yikudla okungakwananga emzimbeni.

Abantwana be secondary benza umsebenzi wezandla ,lapho bafunda ngoku welder ,ukuhlanganisa insimbi. Omunye umntwana wenza umsebenzi ,omunye ubukele ,ngemva kwabo kulombalisi .Bonke bagqoke amajazi ayisibhakabhaka ngaphansi bagqoke amahembe amhlophe .

Etertiary lase secondary kuqakathekile ukuthi abantwana bephiwe ithuba lokufundisana bona bodwa ngezempilakahle. Lokhu kuhle kakhulu ngoba kubenza bafundisane, ngendlela abangaziphatha ngayo, engabenza bezivikele emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Minengi kakhulu imisebenzi yezandla efundiswa kuma secondary school. Imsebenzi le mihle kakhulu ngoba iyenza abafundi benelise ukuthol' ukuziphilisa nxa bethe baqeda iskolo. Eminye yangkhona igoqel' ukubaza, ukwakha lokuthunga.

Endlini yokufundela emfundweni ephezulu esekhondari kulababalisi abamileyo aba bhida bhodayo phambi kwabo kule mitshina engama khompuyutha.

Endlini yokufundela abafundi benfundo yaphansi , kulamathafula Kanye lezithulo ezincinyane okuveza ukuba abafundi labo . Ngabantwana abancane ,kindly icecisiwe ngezinto ezilembala etshiyeneyo.

Bayakholisa abafundi esikolweni nanko bayabobotheka, bakhangela umtshina osetshenziswa ekulapheni abantu kuyajabulisa ukubona abafundi bethakazelela izifundo zabo esikolweni ngoba kutsho ukuthi bazaphumemelela.

Kulezinsuku emaSecondary school lasema University kwakhiwa ama lab amahle okwamagama . Lokhu kuyenza ukuba amalab lawo ahambelane lezinga eliphezulu eliyilo elitholakala emhlabeni wonke jikelele.

Abafundi bathola ulwazi olunengi kakhulu ezikolo emsebenzi yezandla lokhu kugoqela ulwazi lwamasola ukuthi asebenza njani lokuthi afakwa njani, kuyabancedisa kakhulu ukuze bathole okokuziphilisa lapho sebeqile isikolo.

Umfundi wemfundo yaphezulu e-Secondary. Usendlini lapho okuhlala khona amabhuku lapho abafundi ababalela khona njalo uthwele ibhuku alikhangelayo ukuthi uyalifuna na loba hatshi.

Abantwana baseSekhondari bahlezi phansi ku asembli. Bahlezi ezitulweni ezombala oyisibhakabhaka, abanye balaba bantwana bagqoke amayembe amhlophe lamathayi amnyama. Kuthi abanye bagqoke amayembe awombala oyisibhakabhaka lamathayi amnyama.

Indlu yokufundela emfundweni yaphezulu, ifulelwe ngamazenge, phansi kulo tshani lamatshe, eceleni kwalendlu kulegumbi lokubala lapho abafundi ababalela khona.

esikolo semfundo yaphezulu kulezindlu zokufundela ezakhwe ngezitina ezibomvu zafulelwa ngamazenge aluhlaza kulombalisi ongena kwezinye zezindlu zokufundela ogqoke ibhatshi elimhlophe

Endlini yokufundela kuzinga eliphansi lindlu ipendwe ngombala omhlophe phakathi, phambili yasipendwa ngombala omnyama lapho okubhala khona umbalisi. Phambili kulomfundi omileyo. Phambili kwendlu leyi kubhaliwe ngetshoko yombala omhlophe langetshoko eluhlaza.

Kulezinsuku igavumenti siqakathekisa kakhulu ukwakhiwa kwezikolo, ikakhulukazi ama sekhondari skulu sebezama ukuthi balandele izinga lakwamanye amazwe, ukuba izikolo zakhiwe ngendlela enhle njalo ebukekayo.

Isango lokungena esikolweni semfundo yaphezulu, lelisango libhalwe ibizo lesikolo phezulu, kuthi eceleni kwasokubhalwa ukuba abantu bayamukela. Kulezakhiwo ezakhiwe ngezitina zombala obomvu.

Abafundi basesikolo bangaphandle kwezindlu zokufundela. Omunye umfundi uyahamba, omunye uyathanyela abanye bayaxoxa bamile balixukwana. Ezikolweni bathola imfundo etshiyeneyo ebafundisa ngempilo.

Zinengi kakhulu izikolo ezakhiwa yisonto yeRoma elizweni. Zinhle kakhulu ngoba inengi lazo zifundisa abantwana inhlonipho njalo lemfundo yakhona iphezulu. Ezinengi zazo ziyazakala ngokuthi abantwana bayapasa.

Emgwaqweni lapho okulekhombi khona elombala olithanga ethwala bantwana besikolo eceleni kwaleyo mota kuleyinye eyombala omhlophe ethwala njalo abantwana besikolo duze kwaleyo mota emhlophe kulabantwana abamileyo phandle

Izifundo zesayensi lamalebhu ziqala esekhondari. Yikho lapho abafundi abaqala ukubona khona ukuthi ilebhu yinto enjani kanye lempahla ezisetshenziswa khona emalebhu. So nxa sebesiya emayunivesithi bahamba sebelolwazi lolu.

Abantwana basesikolo kumfundo yaphezulu, bahlezi ezitulweni basemhlanganweni. Abanye bagqoke amayembe amhlophe abanye njalo bagqoke amajesi alombala oluhlaza abanye oyisibhakabhaka

Iblock entsha esanda kuvulwa esikolweni sesecondary. Kukhanya isanda kuyakhiwa ngoba isasentsha njalo lependa yangkhona isesenhle kakhulu. Isavaliwe ngeribbon okuveza ukubana ayikavulwa kodwa isilungele ukuthi ivulwe.

Amabhasi athwala abantwana besikolo amile. Ngawombala olithanga phecelezi yellow ngesilungu. Kukhanya alinde ukuthi athwale abafundi.

Abafundi bemfundo yaphezulu bahlezi emhlanganweni abanye bagqoke amayembe amhlophe abanye bagqoke amayembe ombala oyisibhakabhaka abanye abafundi ngamantombazane abanye ngabafana.

Eskolweni semfundo yaphezulu, lesiskolo sinakekelwa kakuhle. Okuvezwa yibuhle botshani kanye lezihlahla ezilapho. Buluhlaza tshoko utshani okuveza ukuba buyathelelwa njalo buyacentwa kuhle.

Kuhle kakhulu ukuthi wonke umntwana athole ithuba lokuyesikolo ayefunda avuleke ingqondo, akhethe lokho afuna ukukwenza nxa esekhulile. Umuntu engahamba esikolo angenelisa ukuthi laye abengumbalisi, abengudokotela, abengumongikazi loba abengumtshayeli wendizamtshina.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abangamantombazane bathole amathuba afana lawabafana ukuthi labo baye esikolo bayefunda benelise ukutshintsha impilo zabo kanye lempilo zemuli lapho abavela khona. Kuqakathekile ukuthi umntwana oyinkazana aye esikolo avule ikusasa lakhe.

Esikolweni semfundo yaphezulu phandle kulomgwaqo owakhiwe kuhle kulezihlahla njalo ezikhanya zigcinwe kakuhle phandle kulabafundi abadlalayo

Abantwana besikolo bahlezi phandle baku assembly balalele abakutshelwa ngababalisi, kungenzakala ukuba lokhu abakutshelwayo kungabe kuphathelane lezempilakahle ngoba kungalondoloza impilo yabo

Ezikolweni ezinengi eziphakemeyo ababalisi basebenzisa amakhabothi ukuze bagcine amabhuku kanye le ncwadi zabafundi. Amakhabothi lawa anceda ukuthi amabhuku engalahleki. Izikolo ezinengi sezithenga amakhabothi lawa ngoba ayenza umsebenzi ubelula.

Endlini yokufundela emfundweni yaphezulu. Kulamatafula lapho okuhlala khona abafundi. Phambili kulendawo lapha umbalisi aloba khona nxa efundisa abafundi. Lapha kukhanya ukuba abafundi bebefunda inombolo.

Ezikolweni ezinengi ikakhulu kuzwekazi leAfrica abantwana bagqoka ama uniform. Lokhu kwenza kube lula ukuthi babonakale ukuthi ngabesikolo njalo kuyindlela enhle futhi ebukekayo eyenza ukuthi kube le order eskolo.

Emfundweni yaphezulu kulabafundi abahambayo emgwaqweni besiya endaweni ezitshiyeneyo njalo kulezindlu zokufundela ezakhiweyo zaya phezulu lindawo kukhanya ngeyakukezi nsuku ngobuhle bayo lange ndlela ependwe ngayo.

Abafundi abasema University baya share indawo zokuhlala labanye. Lokhu kuyenzelwa ukuthi bonke benelise ukuthola indawo kwenzela ukuthi kungabi khona ozazithola eselala phandle. Lokhu kwenzakala kakhulu kuma University amanengi.

Ukudla okuhlabusayo okufakwe etafuleni kudliwa ngabantu abanengi ababonakala ngezandla zabo ezithutshayo, ukudla lokhu kugoqela ilayisi, inyama, inhlazi, amabhanzi ,indumba.

Abafundi bemfundo yaphezulu bahlezi phezu kwezitulo zombala oyisibhakabhaka. Phambikwabo kulamatafula njalo umqeqetshi wabo umi phambikwabo. Phambikwabo kulama Computer, banye phambikwabo kulezigubhu zamanzi.

Inkundla yokudlalela umdlalo we basketball eyunivesithi. Ilungiswe kakuhle njalo kukhanya yisikolo esisezingeni eliphezulu. Phansi akulazitina kodwa kwakhiwe kuhle. Lokhu kwenzelwa ukuba kungasukumi thuli nxa bedlala loba kungabi lodaka nxa izulu lingana.

Ema laboratory kudingakala amatafula amanengi, ukuze abantu abasebenza lapho benelise ukuthola indawo zokubeka imithi, lamaphilisi, lempahla abazisebenzisayo ekwenzeni umsebenzi wabo. Amatafula lawa enza umsebenzi ubengcono.

Eyunivesithi kufundwa izinto ezitshiyeyo kakhulu njalo manengi amaprogramu afundwa eyunivesithi amanye ngawokuthi umuntu abe ngudokotela, amanye ngawokuba ngababalisi ,amanye ngawokwenza i akhawuntingi, amanye ngawokuba ngamafamasisti.

Umfanekiso olengisiweyo emdulwini otshengisa abafundi kuzinga lemfundo yaphezulu. Emfanekisweni kulentombazana ebobothekayo okutshengisela ukuba iyazijabulela izifundo zayo, kube labanye ababalayo kanye lezindlu zokufundela.

Impilo yase University imnandi kakhulu njalo ipha abasakhulayo ithuba lokufunda impilo lokukhula, njengoba bazithola sebezinakekela bodwa kungela bazali sebezithengelu ukudla kungela bazali.

ligumbi lapho okugcinwa khona amabhuku ekolitshini lemfundo yaphezulu kulamabhuku atshiyeneyo angajabulelwa ngabafundi abatshiyeneyo amanye ngawokuzijabulisa bebala bechitha isizungu kukanti amanye ngawemfundo

Kuyajabulisa ukubona uhulumende emazweni atshiyeneyo eqakathekisa ukwakhiwa kwama-yunivesithi. Lokhu kutshengisa ukubana uhulumende uzimisele ekuthuthukiseni ugatsha lwezemfundo kanye lekuthuthukiseni impilo yabasakhulayo.

Indlu yokufundela ekolitshini phakathi kwalindlu kuletafula lomnyango kubesekusiba lamafasitela. Lindlu ipendwe ngombala omhlophe .

Ukudla okwakha umzimba lakho kuyanceda ekuliswaneni lemikhuhlane eshiyeneyo engahlasela umzimba. Ukudla okulungileyo kuqinisa amasotsha omzimba kwenza ukubana amelane lemikhuhlane etshiyeneyo engabangelwa yikuswelakala kokudla.

Imitshina etshiyeneyo esetshenziswa ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo eyande ukuhlasela abantu lutshina ulombala oyisibhakabhaka njalo kulamakhabothi amhlophe lamawindi avuliweyo

Izigubhu ezitshiyeneyo, ezinye zinkulu kuthi ezinye zincane. Phakathi kwalezo zigubhu kufakwe amakhadi amabela .Lezi zigubhu zilembala etshiyeneyo, ezinye zimhlophe ezinye zimnyama njalo zonke zinamathiselwe amaphepha.

Izindlu zokufundela emfundweni yaphezulu abathi ngesikhiwa kuseYunivesi. Izindlu lezi zinengi, zakhiwe zayaphezulu. Zipendwe ngombala omhlophe zasezifakwa umzila wombala olithanga .

Abafundi babuthene endlini yokufundela kuzinga eliphezulu phecelezi eyunivesithi abafundi labo bahlezi emabhentshini lasematafuleni phambi kwabo kulamaphepha atshiyeneyo afake imfanekiso njalo abhaliweyo.

Kumfundo yaphezulu ikakhulukazi eyama University amalecturer asebenzisa iprojector nxa befundisa abafundi. Lokhu kuyenza kube lula ukuthi lalabo abahlezi khatshana beyenelise ukubona lokhu okubhaliweyo ebhodini. Kwandile kakhulu ezikolo ezisemadolobheni.

Kwamanye ama university awezingeni laphezulu abafundi basebenzisa ama smartboard nxa befunda ,njalo balamadesk amahle alungiswe kuhle .Lokhu kwenza labo bafunde bekhululekile.

Abafundi baseyunivesithi bame phandle bayazixoxela. Ababanengi balihlekana. Iyunivesithi abakuyo ngeyezinga eliphezulu ngoba izakhiwo zakhona zinhle njalo ziyakhanya ukuthi ziyabiza imali ezwayo.

Isakhiwo esilezindlu zokufundela ezitshiyeneyo kwezinga lemfundo eliphezulu phandle kulezihlahla ezihlakulelwe kakuhle njalo zigcinwe kuhle njalo phansi kufakwe izitina kulaba fundi ababili abahambayo

Eholu yokufundela, emfundweni yezinga laphezulu eyunivesithi. Kugcwele abafundi, bonke bamile abanye bamile babukele abanye bona abaphambili estejini.